Eshina lyoku yoga iikutu, eshina ndika ohali kwathele opo aantu kaya yoge iikutu yawo koonyala. Okwali ndjina ondando yondola 8799 paife olyina ondando yondola 7999.

MoNamibia omu na ombaanga odhindji dhokupungula iimaliwa. Ombaanga dhimwe dho mwa dhono ohayi ithanwa oStandard Bank. Standard Bank ombaanga ndjoka omuntu ha vulu okupungula ko iimaliwa opo kayi yakwe po kookalyongo.

Iikwamboga oyo iikulya. Iikwamboga ohayi zi momapya, ohayi kunwa. Iikwamboga oya simana oshoka omuntu ngele eyili oha kala ena olutu lwapaluka.

Oshimaiwa ohashi longithwa opo omuntu a vule okulanda iipumbiwa ye nenge omuntu a hala okugandja oshimaliwa kumukwawo oheshi gandja nduno.

Oositola dhimwe oha dhi landitha owala iikwamboga niiyimati. Iiyimati ndjoka hayi adhikwa moositola ongaashi yimwe po omambanana, omayapula, omalemune, oongongo niikwamboga ongaashi uunawamundesha nomakembindji.

Omalandithilo ngano ogo aantu haya landitha iinima mbyoka ya longithwa nale ngaashi uundjato, oongaku, noshowo iinima mbyoka omuntu ineyi hala we.

Oombaanga yotango yopashigwana hayi ithanwa oFNB sha hala kutya First National Bank oyo ombaanga ndjono hayi pungulilwa iimaliwa opo aantu ya vule okukala itaya yakwa iimaliwa yawo.

Oshitaafula ohashi kala mehala lyoku uhala nenge tutye mondunda yokuuhala .ohashi tetekwa omambo nenge iinima ayihe mbyoka wahala oku tenteka poshitaafula nenge iimeno wahala mehala mukale mwa opala oho tenteke ashike oshimeno shoka poshitaafula shoye.

Eshina lyoku yoga iiyaha hali adhika mositola hayi ithanwa oNictus olya li lyina oondola dhaNamibia omayovi gahetatu, omathele gatatu nomilongo mbali nomugoyi, paife olyina owala omayovi geli gaheyali nomathele omugoyi nomilongo omugoyi nomugoyi.

Ehala lyoku telekela megumbo ohali ithanwa Okombitha. Mokombitha ohamu adhika omasiga nenge esiga, ohamu adhika wo oombiga, niikulya niikwatelwa mbyoka omuntu ha longitha ngele eli mo kombitha.

Oshitafula ohashi longithwa okukwatelapo iikwatelwa ngaashi uuyaha, okuleshela omuntu ngele a hala okulesha ta tenteke omambo ge poshitafula.

Omulandithi metungo lyomalandithilo oha kala mo onga omuntu ngoka ta landitha iilandithimwa mbyoka yi li metungo moka. Omulandithi oha kala e li kehala lyomalandithilo hoka haku kala ku na eshina lyokudhengitha iinima.

Oshipundi oha shi adhika unene mondunda ndjoka yoku uhala ha yi ithanwa oseti, Oshipundi oha shilongitwa kaakwanezimo ngele ya hala oku kuutumba ya tale nande oraadio yawo yomuzizimbe.

Mositola ohamu kala muna aantu ya yoolokathana, ohamu adhika omulandi nomulandithi. Omulandi oye ngoka a hala okulanda oshinima shontumba. Omulandithi oye ngoka ta landitha iinima mositola.

Oshitaafula ohashi longwa moshipilangi. Oshitaafula oshina omagulu. Oshitaafula thimbo limwe ohashi longwa niipundi yasho.

Oositola dhomalandithilo ohadhi landitha iikulya ya yooloka, hamu kala muna iikwamboga, iiyimati. Ohamu kala wo mu na iikunwa niikulya ya telekwa naambi wo inaayi telekwa.

OFNB ombaanga ndjoka hayi vulu okusiikilila iimaliwa yoye, opo kaayi yakwe po kaantu mboka haya yaka iimaliwa nenge tu tye ookalyongo.

MoNamibia omuna ombaanga odhindji, ombaanga yimwe yomudho oyoFNB, oFNB oko aantu haya pungula iimaliwa yawo, opo kaayi yakwe ko koolya mupombo.

Mondunda yokulala ohamu adhika okatafula, ohamu kala wo mu na esipili ndjoka omuntu ta vulu okwiitalela, nokasikopa ko kuleka iikutu opo iikutu kaayi ninge omagonyoto.

Mositola ohamu kala muna aalandithi, aalandi niinima mbyoka iilandithomwa mbyoka tayi landithwa mositola. Iilandithomwa ohayi kala yili moolaka. Ngele aalandi ya hala oshinima shontumba oha yeende noolaka taya hogolola shoka yapumbwa.

Oto vulu oku longitha ongodhi yoye ngele wa hala oku tumina omuntu oshimaliwa inoya kombanga. Oho pelesa ne *140*295# pamukalo goku longitha obank windhoek.

Metungo lyokulandithila ohamu kala muna oolaka dhayooloka. Ohamu kala muna oolaka dhina oothewa dhokuyoga nodhokwiiyoga, oolaka dhina iikulya yatelekwa naambyoka inaayi telekwa, oolaka dhomalovu noolaka dhiikunwa ngaashi oonamunate.

Namibia oshilongo shina iimaliwa, mbyoka ha yi longithwa, opo omuntu a vule oku ua mostola aka lande shoka a pumbwa, nenge wo a vule oku futa oondjo dhe ndhoka nande okuli ena, kehangano lyontumba.

Oshimaliwa osho omuntu ha longitha ngele ahala okuka landa oompumbwe dhe. Opena iimaliwa yomafo, iimaliwa yomafo ongaashi $10, $20, $50, $100 no$200.

Oshitaafula ohashi longithwa okutetenkwa iinima yomuntu. Ngele omuntu ena nando okayaha ke kena iikulya , oha vulu okukatenteka poshitaafula nenge ena embo ahala okwiilonga oheli tenteke poshitaafula.

Oositola dhomalandithilo oha dhi kala dhi na aalandithi mboka taya landitha iilandithomwa mositola. Mositola oha mu ya wo aalandi mboka ya hala okulanda iilandithomwa mbyoka tayi landithwa mositola.

Ndjika oyo yimwe yomo ombanga dhoka dhili moshilongo shetu Namibia hayi ithanwa Bank Windhoek. Mombanga muno omo aantu haya pungula iimaliwa yawo.

Iipindi mombaanga onene hayi ithanwa oFNB. Ongodhi yomathano gatatu konima oya li yi na N$ 23 499, mopaife oyi na ashike N$ 21 999.

Omulandithi omuntu ngoka e li metungo lyomalandithilo ndyoka hali ithanwa ositola. Oha landitha nduno oompumbwe ndhoka dha pumbiwa kaantu. Uuna omulandi e ya mositola oha gandja shoka a hala komulandithi e tashi dhengwa keshina e ta gandja iimaliwa.

Aantu ohaya ningi omathigathano guudhano wo ku mbwinda omeya. Aantu oha ya mbwindi nee omeya, ya zala uukende komeho ko komitse oya tula ko uugala.

Landa kehe shoka hashi vulu okulongithwa kolusheno ndele ombaanga ndjino hayi ithanwa oNedbank tayi futu iinima mbika.

Oshitaafula ohashi longithwa okutenteka po iinima, ngele ta li nenge ngele a hala okutenteka po embo lye ngele ta lesha. Oha kuutumba nduno poshipundi shoka shi li popepi noshitaafula.

Ehala ndyoka hali thikilwa megumbo ohali ithanwa oseti. Moseti ohamu adhika muna omatyofa. Ohamu adhika woo muna okataafula. Aantu ngele yahala oku kuutumba ohaya kuutumba komatyofa hoka.

Uudhano wokumatuka uuwanawa, oshoka aantu oha ya vulu oku idhewula momagulu. Aantu oha ya matuka iinanono yi ili no yi ili ngaashi; yamwe oha ya matuka ookilometa ntano, yamwe ta ya ka matuka ookilometa omulongo. Oshi ikwateleka kutya owa hala okumatuka ookilometa dhi li ngapi.

Iikwamboga oha yi adhika moositola, hayi landithwa. Aantu ngele oya landa iikwamboga moositola ohaye ke yi teleka taye yi tula miiyelelwa, opo yi paluthe omalutu gawo.

Ndjika oyo yimwe yomoombanga dho moNamibia hayi ithanwa o Standard Bank. O Standard Bank omo aantu haya pungula iimaliwa yawo opo kayi yakwe po koombudhi.

Oshitaafula ohashi longithwa okulila, ngele omuntu ena okayaha ke oha vulu oku ka tenteka poshitaafula. Moombelewa nomoosikola iitaafula ohayi longithwa okutentekwa omambo gaanasikola ngele ya hala okushanga.

Megumbo lyopashinanena oha mu kala muna iipundi. Iipundi mbika ohayi kala yi na uukusinga wuli po. Ohamu kala wo muna uutafula opo aantu ngele taya li ya tenteke po uuyaha wawo.

Iipundi hayikala mondunda yokuuhala ohayiithanwa omatyofa ,komatyofa ohaku adhikwa kuna iikuusinga ohapukala puna okataafula wo.

Iipundi ohayi longithwa opo aantu ya kale yakutumba ko. Oshitaafula ohashi longithwa aantu ya vule oku tenteka po iinima yawo nenge ya vulu oku shangelapo. Oombete odho aantu haya longitha ngele ya hala oku lala.

Osikopa yokupungula iinima. Osikopa oya longwa miipilangi, ohayi pungulilwa noku tonyenwa iikutu nenge opuna wo oosikopa dhimwe dhomokombitha hadhi tulwa iiyaha, oombinga, uusindo, iikwatelwa ayihe yomo kombitha.

Oshimaliwa oshili pamaludhi gaali ope na iimaliwa yomafo niimaliwa mbyoka iikukutu. Iimaliwa oya simana oshoka aantu oha ya vulu oku yilongitha opo ya landa oompumbwe dhawo.

Ombaanga onene ndjoka hayi ithanwa oBank Windhoek ohayi kala yi na omathigathano ogendji gomaudhano. Ombaanga hayi ithanwa oBank Windhoek ohayi yambidhidha omaudhano.

Aantu ngele ya yi kiilongo yilwe haako ya valelwa nenge haako ya za, ohaya kutha iimaliwa yooshilongo shawo etaye yi pingakanitha niimaliwa mbyoka yokoshilongo hoka ye li, opo ya vule oku landa iilandomwa yomoshilongo moka.

Momagumbo gopashinanena ohamu kala muna iipundi niipundi mbika ohayi kala yohongwa miipilangi. Iipundi mbika ohayi kala yi li ya thikama po pashinanena.

Mondunda yokuuhala ohamu kala mu na iipundi nokataafula kokulila. Mondunda ohamu kala wo mu na okamate mpoka aantu haa vulu okutula oompadhi dhawo nenge haa vulu okulyatelela.

Iipundi ohayi kala yi li mehala nenge mondunda yokuuhala, moka aantu haya thikile nenge ngele ya hala okutala oradio yomuzizimba ohaya kuutumba kiipundi hoka.

Okambamba kokukwatela iikulya nenge kokukwatela iikutu mbyoka yakaka nenge ohaka longithwa okukwatela kehe shimwe shoka wahala wushitulemo nenge wushi tonyenemo.

Mehala lyomalandithilo ohaku kala muna oolaka. Oolaka adhihe ohadhi kala dha yooloka. Dhimwe ohadhi kala dhi na oonyama, dhimwe oolaka dhiikunwa, dhimwe oolaka dhoomboloto.

Oho vulu okulongitha okaAppa hono ho vulu okutula mongodhi yoye, opo wu tale nkene omapungulilo giimaliwa yoye ge li kombaanga. Shino oha shi kwathele opo ku ye kombaanga wu ka kale momikeyo omile. Oto longitha owala ongodhi yoye.

Oositola ndhoka hadhi landitha iikutu, oha mu adhika uundjato, omakende oongaku, na kehe shimwe ha shi vulu oku kala shi li mondunda yokulala ashike moositola dhiikutu iha mu landithwa iikulya.

Iimaliwa mbyoka hayi longithwa moNamibia yomafo ongaashi efo lyoondola omulongo, efo lyoondola omilongo mbali, efo lyoondola omilongo ntano, efo lyoondola ethele, nefo lyoondola omathele gaali.

Uudhano woombasikela owa simana. Aantu ohaa ka dhana nee uudhano mboka woombasikela, taa hingi oombasikela, haa yi iinano niinano.

Oongaku odho iizalomwa hayi zalwa. Ohadhi zalwa koompadhi. Ngele wedhi zala oompadhi dhoye ohadhi kala dhagamenwa ngaashi kiiponga, opo kwiidhenge momamanya nenge kuutsuwe komakegwa.

Oositola odhina oolaka. Oolaka hadhi kala dhina iinima mbyoka hayi landithwa moositola, ngele omulandi ahala shoka takongo mositola oha ende noolaka sigo tamono shoka apumbwa.

Omuntu oto vuku oku mbaanga no mbaanga ndjoka hayi ithwanwa o FNB nongodhi. Ino pumbwa nando okuya koshitayi shoo mbaanga ngoye ino pumbwa okakalata kombaanga. Oho vulu nee oku mbaanga sigo opo mayovi geli ga tano ashike mesiku.

Oshipilangi osha simana oshoka ohashi vulu okulongithwa mokuninga uusikopa moka aantu haya vulu okupungula iinima nenge okuninga uutaafula mpoka aantu haya vulu okutenteka.

MoNamibia ohamu longithwa iimaliwa yoondola dhaNamibia. Ngaashi Iimaliwa yomafo omulongo, omafo goondola omilongo mbali, omilongo ntano, ethele, no mathele gaali.

Oshipundi ohashi longithwa opo omuntu a vuke okukutumba ko ngele a vulwa. Ohashi longithwa wo moongulu dhoosikola uunona nenge tutye aanasikola oko haya vulu okukutumba, oshoka inashi uthwa aantu ya kale ya thikama.

Omatala ehala ndoka halyi landitha iikulya yopamuthigululwakalo ngaashi, oombe, omagungu, oonyandi, omavo, iilya ina yi tsuwa noshowo oontanga dhamukokotwa.

Oshipundi ohashi longithwa okukuutumba. Ohashi kuutumbwa komuntu ngele a vulwa nenge tutye a loloka. Oshipundi osha hongwa moshipilangi.

Mositola moka hamu landithilwa iinima ohamu kala muna oolaka. Oolaka ndhika ohadhi kala dha tulwa iinima mbyoka hayi landithwa moositola ngaashi omagadhi, oothewa, omakende gomalovu nosho tuu.

Ombete oha gi longithwa opo omuntu a vule okulala, okufudha po ngele a vulwa, a hala okufudha po. Oha yi landwa moositola noombete dhimwe oha dhi vulu okuningwa komuntu yemwene. Ombete oya simana, ohadhi kala mondunda yo ku lala.

Ehala lyoku telekela megumbo ohali ithanwa okombitha. Okombitha ohayi adhika unene momagumbo gomoondolopa. Mokombitha ohamu kala muna esiga lyoku telekela ohamu kala muna niipungulitho ngaashi iikwatelwa yomo kombitha.

Ondunda yo ku lala ohayi kala yi na ombete. Ombete ohayi longithwa ngele omuntu a hala okulala, ngele a vulwa a hala okufudha po, no ngele a sa oomposi. Kombete yokulala ohaku adhika omakumbatha niikusinga.

Omulandi omuntu ngoka eya pehala lyontumba ngaashi mositola eya okulanda shoka a pumbwa ngaashi omuntu a hala omagadhi goku lya oheya mositola etayi polaka ndjoka yina omagadhi goku lya etega kutha etayi komulandithi ngoka eli peshina etega dhengitha.

Ositola ohayi landitha iinima ya yooloka ngaashi omagadhi gokugwaya, oamgadhi gokulya, oothewa nomilambo dhuunona noshowo iikulya yapya naambi inaayi pya.

Oshimaliwa ohashi longithwa komuntu ngele ahala oku kalanda oopumbwe dhe. Opuna iimaliwa yimwe yomafo nayimwe iimaliwa iikukutu.

Ongodhi oha yilongithwa opo aantu ya kwatathane noofelende dhawo nenge tu tye nookahewa kawo, naakwanezimo lyawo. Ongodhi ombwanawa oshoka oha yitupe uuyelele mwaashoka twa pumbwa.

Moositola dhomalandithilo ohamu adhika oolaka. Oolaka ohadhi kala dhi na iilandithomwa ya yooloka, naantu ngele ya hala okulanda iinima yawo ohaya yi moolaka moka eta ya hogolola shoka ya hala.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa mbyoka hashi longitha, ngaashi moNamibia aantu ohaya longitha oondola dhaNamibia, omanga kiilongo yimwe ngaashi koAmerica aantu ohaya longitha ooUS ano oondola dho US.

Namibia oha longitha iimaliwa iikukutu niimaliwa yomafo. Iimaliwa yomafo ongaashi oondola omulongo, oondola omilongombali, oondola omilongontano, oondola ethele noondola omathele gaali, omanga iimaliwa iikukutu ongaashi iisipenitha,, oothilinga, itano noondola ntano.

Selma Petrus okwa sindana ongodhi ye yo iPhone 16. Ethigathano ndika otali hulu momulongo nomugoyi gwa Aguste momayovi gaali nomilongo mbali na ntano.

Ositola oyo ehala lina iinima tayi landithwa. Mositola ohamu kala muna iikulya ohamu kala wo muna iikutu .Moositola dhimwe ohamu kala muna iitungithi ngaashi oosamende, nenge uutololi .

Oku tambathana iimaliwa ngele wayi moshilongo hamo wa valelwa oho kutha oshimaliwa shomo shilongo sheni ngwe etoshi shengele miimaliwa yomo shilongo shoka opo wu vule okulanda iinima yoye.

Ombaanga yo NET Bank otayi ku halele efudho ewanawa nomvo omupe gwa yambekwa. Osho ombaanga ndjono hayi pungulilwa iimaliwa tayi ku halele.

Okasikopa okashona kalongwa miipilangi ohaka adhika unene komitse dho mbete. Mo kasikopa ohamu tulwa omagadhi goku gwaya.

Iimaliwa ya Namibia oyi li pamaludhi ga yooloka, ope na iimaliwa iikukutu niimaliwa mbyoka yomafo. Iimaliwa iikukutu ongaashi othilinga, osipenitha, itano, oondola ntano.

Yimwe yomoombaanga ndhono to vulu oku pungulitha ko iimaliwa yoye ohayi ithanwa oBank Windhoek. OBank Windhoek ombaanga yoshigwana hoka aantu haya tula ko iimaliwa yawo opo kaayi yakwe po, yo yi kale yili megameno.

Aantu ngele ya hala nenge ye li mompumbwe yoongaku, ohaya kwatwa kedhiladhilo opo yaye koositola dhoongaku. Ngele ya yi koositola dhoongaku, ohayi iyeleke oongaku ndhoka ta gwana opo ya vule oku dhi landa.

Oshitaafula ohashi longithwa oku kwatela iinima mbyoka wa hala oku tenteka po. Oshitaafula ohashi longithwa oku lila, oho vulu oku kuutumba po ngele wuna oka yaha kiikulya, e to kuutumba koshipundi to tenteke oka yaha koye poshitaafula.

Ositola etungo ndoka hamu adhika iinima mbyoka tayi landithwa ngaashi iikulya. Aantu ohaya yi nee metungo ndyoka opo yaka tale nenge yaka konge shoka ya hala oku landa oompumbwe dhawo.

Namibia oshilongo hashi longitha oondola dha Namibia, oondola dhika, iimaliwa mbika ohayi kala yili momafo nomiimaliwa iikukutu, iimaliwa yomafo ongaashi oondola omilongo ntano, oondola omulongo, oondola omilongo mbali, oondola ethele noondola omathele gaali.

Oradio yomuzizimba oya simana, oshoka ohayi tu pe uuyelele tu uve shoka tashi inyenge kiilongo niilongo, ko ohatu vulu wo okutala ko uufilima mboka hawu tu nyanyudha.

Ondunda yokulala ondunda moka omutu ha lala ngele a sa oomposi. Mondunda yokulala ohamu adhika mu na ombete ndjoka omuntu ha longitha, opo a lale.

Iipundi niitafula oya simana oshoka aantu ohaya vulu oku kuuntumba kiipundi yo taya tenteke iinima yawo piitafula. Iipundi niitafula olundji ohayi longwa owala miipilangi.

Ombaanga ndjoka hayi ithanwa oBank Windhoek oyo yimwe yomoombaanga dhoka aantu haya pungula iimaliwa yawo, opo kayi yakwe ko kookalyongo , yo opo wo kayeyi longithe uuhethi.

Ombaanga ndjoka hayi ithanwa Standard Bank oyina ethigathano lyohauto. Ndyoka tali tameke momulongo nagane gafebuluali sigo omo milongo mbali naga hetatu.

Oshitafula osha longwa miipilangi, oshitafula oha shi longithwa uuna omuntu a hala okulesha oha shi adhikwa unene moombelewa moosikola hashi longithwa kaanasikola sho oha shi adhikwawo momagumbo.

Ombete oha yi longithwa okulala ngele omuntu a vulwa, a hala okulala po. Ombete ohayi kala yi li mondunda yokulala. Kombete oha ku yi nee omalapi gokwiisikila. Omuntu ta isikile ngele e uvite uutalala.

Megumbo lyopashimaliwa nenge Megumbo lyomondoolopa ohamu kala muna ehala ndjoka aayenda haya thikile . Ehala ndoka ohali ithanwa oseti. Oseti ohayi kala yina omatyofa . Moseti ohamu adhika woo o Radio yomuzizimbe ndjoka hayi ulike omathano.

Oositola odha yooloka . Opena oositola dhiikutu noositola dhoka hadhi landitha owala iikwamalusheno ngaashi iinima mbyoka hayi longo kolusheno oongodhi , omavaiyela , ooraadio dhomizizimbe nooraadio dhoka hadhi pulakenwa.

Oondjo elandulathano lya tulwa po komuntu ngoka a pumbwa oshimaliwa. Ye ta mono oshimaliwa shoka a hala eta futu oondjo ndhoka pethimbo li ikalekelwa kayishi pethimbo ndyoka a pewa oshimaliwa, ashike oha ka futa konale.

Pehala mpoka aantu haya landitha iinima mbyoka ya zalwa nale nenge iinima ,iikutu mbyoka ya pwa ongushu oha lyi ithanwa omatala. Pomatala ohapu adhika iikutu noondjato dhili lela kombiliha.

Nombanga yotango tango yopashigwana oho vulu okulanda koshali momwedhi mbali iikando iyali ongele ne walongitha Ombanga yotango yopashigwana.

Oositola dhiikutu ohadhi kala nee dhi li metungo enene hali ithanwa oomola. Metungo muka oha mu kala mu na oositola dha yooloka ngaashi dhimwe hadhi landitha iikutu, dhimwe odhiikulya na dhimwe ohadhi landitha owala omafufu gaakiintu.

Omuntu ngele a hala oku kiilonga ohaku tha omukuli nombaanga opo ekiilonge ndele teya eyi fute konale ngele a mana okwiilonga ye ta futu omukuli ngoka. Oha gwedhelwa ko nee iimaliwa yontumba.

Iipilangi oya simana oshoka Iipilangi ohayi vulu okuninga iipundi, iipundi aantu ohaya vulu oku kuutumbako. Iipilangi ohayi vulu woo okuninga uutaaafula mboka hawu longithwa ngele omuntu ahala okulesha nenge oko ahala okulila. Ohadhi vulu woo okuninga oosikopa dhiikutu nodhiikwatelwa yo mokombitha

Aantu ohaya longitha iipilangi mokuninga mo iinima oyindji ngaashi, okuhonga mo iitaafula niipundi. Iitaafula ya hongwa miipilangi ohayi longithwa opo aantu ya vule okulila, iipundi ohayi longithwa yo opo aantu ya vule okukutumba.

Iikwamboga oya simana momalutu getu, opo yi tu pe uukolele. Aantu oyendji ohaya lombwelwa ya kune iikwamboga mbika, oshoka ngele weyi kunu oho vulu oku likola ko iikwamboga oyindji ngoye toka landitha wo moositola, ngoye opo wu mone mo iimaliwa yoye.

Ombaanga ndjoka hayi ithanwa Ombaanga ya Venduka oyina ethigathano lyoohauto. Oohauto dhi dhomodela yo Toyota oCorolla.

Nguka omulandi athanekelwa moolaka dhomalandithilo, ahala okuhogolola shoka apumbwa, nokuuvite ahala okulanda.

Oshimaliwa ohashi longithwa okulanda iinima, ngaashi oompumbwe, ngele omuntu ahala iikulya oha vulu oku kutha iimaliwa kombaanga etaka landa mositola.

Oshipundi noshitafula ohashi longithwa komuntu nosha simana unene mooskola. Aalongwa ohaya longitha iipundi niitafula, haya kutumba kiipundi nokushangela kiitafula.

Moshilongo omuna omawudhano ogendji momawudhano ngono omwa kwatelwa ne omawudhano gokumbwinda omeya. Aantu ohaya ningi omathigathano ngaka opo ya monemo aantu mboka yeshi oku mbwinda omeya shinene.

Oshitaafula ohashi longithwa opo omuntu avule oku shangela ko, ohapu kala oshipundi mpono omuntu havulu oku kuutumba opo kaa kale athikama.

Etungo ndyoka hali kala li na iilandithomwa oha li ithanwa ositola. Meni lyositola ohamu adhika aalandithi, naalandi mboka yeya okulanda oompumbwe dhawo mositola.

Oshitaafula ohashi vulu okukala shili mehala lyoku uhala yahala moka nge aantu yahala okulya nenge okutala oradio yomuzizimba opo haya vulu oku tenteka uuyaha nuukopi wawo.

Elando lyiikulya mositola ya telekwa nale, aantu ihaya landa iikulya moositola ngele ya sa ondjala nenge inaaya hala oku teleka opo shi kaleke po ethimbo.

Oshipundi noshitaafula osho ehala lyokulila. Ngele aantu yeli megumbo ya hala okulya ohaya lile nee poshipundi noposhitaafula. Poshitaafula ohaya tenteke po iinima yawo ngaashi uukopi, uuhalasa nuuyaha omanga kiipundi ohaya kuutumba ko.

Ositola etungo li na oolaka odhindji. Oolaka ndhino ohadhi kala dhi na iinima ya yooloka ngaashi, olaka yomagadhi, olaka yiikulya ngaashi yoombwa, olaka yoonyama nosho wo olaka yuusila.

Embako lyokupulakena oongalo, kwali lyina omayovi ga hamano omathele omugoyi nomilongo omugoyi nomugoyi. Ondando lyalyo olya shuna pevi, lyina omayovi ga hamano omathele gaali nomilongo omugoyi nomugoyi.

Omulandi omuntu ngoka eya pehala lyontumba , nenge mositola ahala okulanda , ena ompumbwe yoshinima ngele nee ahala oshinima ohayi mositola ete shikutha , tekeshi dhengitha komulandithi eta gandja oshimaliwa.

Ehala ndyoka lyoku thikila megumbo ohali kala lina omatyofa. Omatyofa ogo iipundi mbyoka ho kuutumba ko, omatyofa ohaga adhika pehala mpoka hapu thikilwa ngaashi unene kaayenda.

Oshipundi ohashi longithwa ngele omuntu a hala okukuutumba koshipundi ngele a vulwa nenge a hala wo okukotha po oha vulu okukothela koshipundi. Oshipundi olundji ohashi longwa miipilangi.

Oshitaafula osha simana oshoka ngele omuntu ena okayaha ke, nenge ena embo oha vulu oku tenteka po. Ishewe iipundi oya simana oshoka aantu opo haya kuutumba.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa mbyoka hashi longitha. MoNamibia aantu ohaya longitha oodolla dhaNamibia, omanga koshilongo shaTanzania aantu ohaya longitha ooshiilinga.

Ositola oyo ehala ndoka hali landitha iinima mbyoka ya pumbiwa. Oositola ohadhi landitha iinima ya yooloka ngaashi oositola dhimwe odhoongodhi, dhimwe odhiizalomwa, dhimwe oshiikuly, dhimwe odhoohauto.

Oositola dhomalandithilo odha yooloka. Opuna oositola dhimwe hadhi landitha owala iinima yomoshipala ngaashi omagadhi goomeme gomoshipala naa ngoka gokomulungu.

Ositola oyo etungo lya tungwa po mu na iilandithomwa ya yooloka, yi li poondando wo dha yooloka. Moositola ohamu landithwa iinima oyindji na aalandi ohaye ya ye ya konge mo oompumbwe dhawo.

Oshitaafula ohashi longithwa okulilwa nenge okutentekwa iinima ngaashi uukopi nenge oongala. Oshitaafula ohashi longithwa ngele omuntu ahala okulesha, ohayi ashike poshitaafula eta kuutumba koshipundi.

Metungo ndyoka ha mu landithilwa oha li ithanwa ositola. Mositola oha mu kala muna omulandi nenge tu tye aalandi ngele oyendji nomulandithi ngoka ta landitha iilandithomwa mositola.

Moositola dhiikutu ohamu adhika ashike iikutu. Ohamu adhika iizalomwa ngaashi oongaku, iikutu yoomeme, iikutu yootate, iikutu yuunona wuumati noshowo iikutu yuunona wuukadhona.

Oositola odhi li pamaludhi ga yooloka, ope na oositola dhokulanditha iikwamalusheno. Moositola dhokulanditha iikwamalusheno ohamu adhika oongodhi, ohamu adhika wo omalamba go momagumbo.

Ombaanga ndjika ohayi ithanwa oStandard Bank, olyo edhina lyayo. Ohayi longithwa okupungulila aantu iimaliwa yawo opo kaayi kane nenge kaayi yakwepo kookalyongo.

Ositola etungo ndyoka hali kala lina iilandithomwa tayi landithwa. Nongele omuntu a pumbwa sha ena ompumbwe yoshinima oha vulu okuya kositola a ka lande.

Nombaanga ndjoka hayi ithanwa oFNB omuntu oho vulu oku mbaanga nongodhi yoye yopeke. Oho nyola owa okanyothi oyimwe none nonola okanyothi, nondatu nombali noyimwe.

Omuntu ngele ayi koshilongo oshipe kashishi shoka avalelwa oha ka shendja iimaliwa. Oha gandja nee iimaliwa mbyoka ha longitha moshilongo shawo etapewa mbyoka hayi longithwa moshilongo moka.

Iipundi niitaafula ohayi kala pehala lyokuthikila, moka nande megumbo omweya aayenda ohaa vulu okuthikila mondunda ndjoka yoku uhala etaya kuutumba kiipundi.

Omulandithi omuntu ngoka ha kala eli mositola yontumba ta landitha iinima mbyoka yili mositola . Ngele omulandi eyamo oha gandja nee oshimaliwa she komulandithi.

Omulandi omuntu ngoka e ya mositola a pumbwa ekwatho nenge a hala okulanda oshinima shontumba. Mokukonga shoka a hala oha kala te ende noolaka a tale ngele ota mono oshinima she shoka a hala okulanda.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho mbyoka haya longitha, ngashi oshilongo Namibia ohashi longitha oondola dha Namibia nenge tutye oranda dha Namibia, omanga oshilongo sha China shina woo iimaliwa mbyoka hashi longitha.

Iiminikilitho yuuyelele ngele omuntu ahala nenge eli pehala pwadhima, oha vulu oku tema elamba, elamba oha li longo kolusheno, opuna woo gamwe ha ga longo komamanya nenge kEtango.

Oshipundi ohashi kaatumbwa kaantu ohashi adhika unene moombelewa moosikola, hashi longithwa kaanasikola. Ohashi adhika woo nomoongeleka nomomagumbo.

Mondunda yoku lala ohamu adhika ombete. Ombete ohayi longithwa komuntu ngele ahala oku lala, ngele avulwa nenge asa oomposi ohayi owala pombete eta lala.

Shika osho oshimaliwa shoka hashi longithwa komuntu kehe ngele ena ompumbwe yasha , nenge a hala okulanda oshinima she mositola , oha longitha nee oshimaliwa shika. Opo a vule okulanda oshinima shoka a hala.

Oshipundi osho hashi longithwa okukuutumba ngele omuntu avulwa nenge ahala okushanga. Oha kuutumba nee koshipundi eta tatenteke embo lye koshitafuula eta shanga. Oshipundi ohashi kala olundji shalongwa miipilangi.

Oshitaafula osho hashi longithwa oku tentekela omambo niinima mbyoka wahala oku tenteka ngaashi uukopi nenge uuyaha. Ohashi longithwa woo opo omuntu avule oku leshelapo akuutumba koshipundi .

Oshipundi ohashi longithwa kaantu opo ya vule, oku kuutumba ko ngele ya vulwa ya hala oku vululukwa po nenge ya hala ngaa okulesha oshinima shontumba ngaashi omambo, ohaa vulu oku kuutumba koshipundi eta lesha.

Eyithano lyaamatuki moshilandopangelo. Otaku ithanwa aamatuki ya kamatuke ookilometa ntano nenge omulongo. Opo wu vule okuya methigathano ndika owu na okufuta oondola dhaNamibia ethele nomilongo ntano.

Oositola odhi li pamaludhi ga yooloka. Oositola dhimwe ohadhi landitha nee iikwamboga niiyimati. Iikwamboga ongaashi nee oomboga, omatama, oonyanga niiyimati ongaashi omayapula, omabanana, omalemune.

Oto vulu okulongitha nenge tutye wu mbaange iimaliwa yoye inooya kombaanga tolongitha ashike ongodhi yoye yopeke, ngele wa hala okutala kutya kombaanga yoye okuna ingapi ihashi futilwa.

Oositola dhoku landitha odhili pamaludhi ga yooloka opuna oositola dhiikutu noositola dhiiyata hamu ashika ashike iiyata nomamate ngoka haga tulwa pevi.

Ethigathano lyokumatuka lyaanuulema, elalakano ndika olyo ku kwathele aantu mboka yena uulema, kutya ngele omuntu ena uulema ina kutiwa ita vulu oku longa sha. Ngele omuntu ena uulema itashiti ito vulu okulonga sha nenge okuninga sha.

Opena eyooloko pokati komulandi nomulandithi, omulandithi oongu talanditha iinima mositola, omulandi oongu teya mositola eya okulanda iinima mbyoka yili mo.

Oakawunta yokupungula uuna uunona tawu shuna kosikola. Patulula oakawunta ndjika nena ndele to tameke oku pungula kwoye okuwanawa. Inda woka pungule nombaanga ndjika hayi ithanwa Bank Windhoek.

Moositola yiikutu ohamu adhika ashike iikutu. Ohamu kala nee muna woo nuundjato walekwa. Mositola yiikutu ohamu landithwa iikutu yoomeme, iikutu yootate, yuunona wuukadhona noyuunona waamati.

Iimaliwa oyi na oshilonga komuntu kehe, iimaliwa oho vulu okuyi longitha opo wu lande oompumbwe dhoye. Iimaliwa oyi na wo oshilonga oshoka ngele oweyi pewa ohayi vulu okuku kwatha. .

Ndjika oyo ondunda yokulala moka omuntu heya okuvululukwa ngele e na omvulwe. Omuna wo uupundi uyali oshowo uukopi wu li pokataafula. Omu na wo iikusinga.

Omulandithi omuntu ngoka hakala eli mositola, talanditha iilandithomwa yomositola ngele omulandi eyamo, omulandi oha hogolola shoka ahala etayi peshina pomulandithi, tadhengitha iinima ye eta gandja oshimaliwa komulandithi.

Oshipundi ohashi longithwa komuntu ngele ahala oku kuutumba, ngele a vulwa, Omuntu oha kala koshipundi. Oshipundi osha hongwa moshipilangi.

Oositola dhomalandithilo ohadhikala dhina oondando dhayo, ohamu kala muna iinima tayi landithwa yili koondando dhayooloka ngaashi iikulya yapya niikulya inayipya.

Oositola odha yooloka. Opu na oositola dhiikutu ndhoka hamu adhika owala oonguwo noongaku dhokuzala, ihamu adhika nande iikulya yokulya.

Okapomba koku iyoga koonyala. Ngele wa mana okulya oho vulu oku ya pokapomba haka ngoye to iyogo koonyala nenge wa mana oku longitha okandjugo ohoyi nee pokapomba mpaka, opo wu yoge ko ekako.

Iitafula niipundi yomoseti. Ohayi longithwa ngele aakwanegumbo ya hala oku tala oRadio yomuzizimbe nenge ngele mweya aayenda opo haya thikile piipundi mpaka manga ya tega oku yakulwa.

Oto vulu okupata ombaanga yoye nenge okupatulula noshipatululitho shoka ongoye owala to kala wuyi shi aantu kaaye shi shi opo wu kwathe iimaliwa yoye yikale inaayi yakwa ko kombaanga.

Nombaanga ndjoka hayi ithanwa oNedbank oto vulu okulya omukuli ngele owa hala oku ka ilonga kiiputudhilo yopombanda. Ohoya lombwele owala kutya owa hala oshimaliwa, ohaye kupe nee kutya oto ka futa uunake.

Omafo goondola dhaNamibia ogeli pamaludhi ga yooloka. Opu na omafo goondola omulongo, omafo goondola omilongo mbali nomafo goondola omilongo ntano omafo goondola dhaNamibia ethele nomafo goondola dhaNamibia omathele gaali.

Shika oyo ombanga yotango tango hayi ithanwa oFirst National Bank paufupi oyo oFNB. Ohaku pungulwa iimaliwa opo aantu ya vule oku holeka iimaliwa yawo kookalyongo.

Oshipundi ohashi longithwa oku kuutumba. Aantu ngele yavulwa ohaya kuutumba kiipundi, oshitaafula ohashi tentekwa ngele omuntu wuna nando okayaha oho vulu oku katula poshitaafula.

ombete ehala ndoka omuntu havulu oku lala ngele avulwa nenge oku kuutumba. Ombete oyina omagulu, ombete oha yi longithwa omuntu alalepo ngele asa woo oomposi.

Oshitafula ohashi longithwa megumbo kakwanegumbo nge ya hala oku lila pamwe, oha tentekepo owala uuyaha wawo etaya li. Oshitafula ohashi longithwa wo mosikola kaalongi nokalongwa.

Ombaanga yotangotango muuyuni ohayi ithanwa oFNB, ombaanga ndjika oyo ehala lyomapungulilo giimaliwa.